Iinamwenyo oya simana noonkondo. Kiinamwenyo ohaku zi iipa .byokahayi vulu okulongwa miinima ya yoolokathana, ongaashi oongaku, oondjato nonamamate ngoka haga yalwa momagumbo go pashinanena.

Kapena nana omuntu to adha kena ompumbwe yo shimaliwa, iisimpo oyasimana noonkondo aantu ohaye yilongitha okulanda iipumbiwa yawo ongashi okulanda omalukalwa, okutameka ongeshefa no kulanda iizalomwa yawo.

Iitafula niipundi mbyoka ya hongwa miipilangi oya simana noonkondo, oshoka oyo ngaa to adha pomahala ogendji ongaashi moosikola. Moosikola ohamu longithwa iitafula mbyoka ya hongwa miiti niipundi, oshoka ohayi kala ya kola noonkondo.

Pomahala goongeshefa ndhi oonene ohamu kala muudha, onkene aanangeshefa oya tota po omukalo gokutulamo uuthano mboka hawu ulike kehe shimwe tashi , shika ohashi ningilwa opo ya gamene eliko lyawo.

Inwe enda ino mona. Aantu mboka haya talelepo iilonga niilonga oha ya pumbwa oku shendja iimaliwa, ta yi shendjele koshimaliwa shoshilongo moka taya yi. Oshoka oshimaliwa kehe oshina ongushu yasho yili. Ongushu yoshimaliwa shaNamibia hayo ongushu yoshimaliwa shaAngola.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya ohayi vulu okugandja omukuli gwiimaliwa kwaamboka ya hala oku ka ilonga kiiputudhilo yi ili noyi ili notaya nyengwa koshimaliwa.

Oshimaliwa osha pumbiwa noonkondo ano iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dhomuntu kehe eli kombanda yevi. No ngele omuntu asi natango aantu ohaya pumbwa iimaliwa opo ya gwanithe ayihe mbyoka tayi pumbiwa poosa.

Oositola odhi li hadhi landitha iinima ya yoolokathana dhimwe oha dhi landitha iikulya mbyoka ya pya nale naambyoka ina yi pya dho oha dhi landitha wo iikunwa po opu na wo dhimwe ndhoka hadhi landitha iizalomwa.

Oombaanga yo Bank Windhoek ota yi tseyithile aakwashigwana kutya oyina uushina mboka omuntu ho vulu oku tula ko oshimaliwa shoye kokambo koye . Nenge to vulu oku kuthako oshimaliwa shoye kokambo koye kombaanga.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard ohayi yi moshigwana yika gandje omawuyelele. Ohayi gandja omawuyelele onkene aakwashigwana yena okupatulula oombaanga dhawo yavule okupungula ko iimaliwa yawo. Ohayi gandja woo omawuyelele gesimano lyokupungula.

Monale aantu okwali ha lala koombete ndhoka dha ningwa momapokolo, omapokolo ngoka hazi komilunga. Monena aantu otaya longo oombete dhiifulafula mbyoka hayi kala ya tungwa nawa.

Ngele owu na iimuna yoye yasapo kondjala, ombaanga ndjono yotango yopashigwana ota yi vulu okukuwathela okukupa omukuli ngele oho longitha ombaanga ndjoka. Ano ota yi kupe omukuli ngweye tokalandulula iimuna yoye opo wu vule oku tamukulula ko nawa.

Iitaafula niipundi yopashinanena, aantu ohaye yi longitha oku yitula moongulu moka hamu kuutumba aataleliipo, yo ohaye yi tula ishewe moombelewa dhawo opo mukale tamu monika nawa.

Oositola dhoka oonene nene ohadhi kala dhina iinima oyindji yo oyapakelwa nawa. Pombanda ohapu kala pena omapalakata gashangwa kutya oshinima otashi monika pehala lini ongele uuna aantu taya kongo iinima yawo itaya kongo nuudhigu.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ogendji, onkene aantu oya pumbwa oku ilonga omaludhi giimaliwa, opo ngele taya ka talela po iilongo yilwe oye shi kutya moshilongo moka ohamu longithwa iimaliwa ya tya ngiini noyeshi oku yi longitha.

Iimaliwa oyasimana noonkondo oshoka ngele omuntu owapumbwa okutameka ongeshefa yoye oho pumbwa oshimaliwa opo wu ilandele shoka wahala okukala holanditha, oho pumbwa woo oshimaliwa wu ilandele oompumbwe dhoye ndhi wapumbwa.

Oositola odhi li hadhi landitha iinima oyindji dhimwe oha dhi landitha iikulya, dhimwe oha dhi landitha iikutu niinguma noshowo oongaku, dhimwe wo oha dhi landitha iikulya yoongombe nayilwe wo oyindji yindji.

Kapena naana omuntu to adha inapumbwa oshimaliwa. Onkee aantu ohaya tameke oongeshefa dhawo opo yavule oku landitha iilandithomwa yawo ngaashi oongaku, oondjato, iizalomwa nayilwe woo oyindji yindji opo yavule oku imonenamo iisimpo.

Ombaanga yotango ya Namibia otayi landitha ekopi ndoka kwali lina omathele gaheyali noondola omulongo nomugoyi, ihe payife olina owala oondola omayovi gatano noondola omilongo omugoyi nomugoyi. Otali adhika kositola ndjoka yedhina Nictus.

Aantu ngele taya kutha ombinga momaudhano giili no giili oongeshefa odhindji oha dhi yambidhidha ano ombanga ndjoka yoNed Bank oha yi yambidhidha mboka ya kutha ombinga muudhano wokathanguthangu ano moka aantu taya hingi uuthanguthangu wawo ngu teya tango ohi imoneneposha.

Ombaanga ya venduka ha yi ithanwa Bank Windhoek oya nduluka po uushina ha wu kala pondje. Omuntu oto vulu okuyapo ee to tulako iimaliwa, uushina mbuka oha wu kwathele noonkondo molwaashoka aantu iha ya kala we momikweyo omileeleka.

Iipundi yopashinanena ngele toshi kuutumba ito hala oku tya osha longwa miipilangi. Oshoka ohayi tulwa omafulafula eta ga hondjelwa ko. Oha ku tulwa woo elapi etali hondjelwa ko opo kaashikale oshikukutu ngele to kuutumba ko.

Mongaashingeyi aantu oye etapo omukalo ngoka goku tala iimaliwa ngele oyoshili nenge kayishi yoshili oshoka omuna aantu mboka haya longo nuulingilingi ano to adha ya totapo iimaliwa mbyoka kayishi yoshili.

Omolwa ehumokomeho aantu moombaanga ihaya longitha we oonyala dhawo okuyalula iimalwa ngele taye yi mbaanga. Ihe opuna omashina ngoka haga longithwa okuyalula iimaliwa, ngoka haga kala geli mondjila aluhe.

Otuna aantu mboka yena uunongo woku etapo oshininma gaashi mboka haya vulu okuhonga iipundi, oosikop nenge oombete nenge nditye iitaafula ta yeyi hongo miipilangi mbyoka yaza komiti.

Onawa ngele aantu taya ilongo nkene ye na okulongitha iimaliwa yiili no yiili okuza kiilongo yilwe oshoka uuna to ka tokola okutalelapo oshilongo shilwe omuntu owushi nale kutya iimaliwa yomoshilongo moka oha yi longithwa ngiini.

Aanangeshefa mboka ya hala oku tameka oongeshefa dhawo ohaya ningi omapekaapeko pehala mpoka ya hala oku tunga oongeshefa dhawo. Nangele ya tungu ohaye etamo shoka sha pumbiwa kaakwashigwana momudhingoloko ngoka.

Ombanga lyoka hayi idhanwa o Nedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya ngele tolanda iinima yoye mostola yontumba tolongitha okakalata koye koombanga oto vulu okusinda iimaliwa yadha po N$5000.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya, ngele to toto okambo koye oho pumbwa oku kwashilipaleka omawuyelele goye ngo togandja nangele inoga kwashilipaleka, oho pumbwa oku yako kuyo opo wu kwashilipaleke.

Oositola ohadhi landitha iinima yayooloka thana. Opuna oositola twaadha tadhi landitha iikutu dhimwe otadhi landitha iikulya ihe opuna dhoka hadhi landitha iikulya yapya nale.

Longa nuudhiginini, ano ngele owa longo nuudhiginini, ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB, otayi vulu oku ku kwathela wu ka tote okambo koye moka to vulu oku pungula iimaliwa yoye mbyoka wa longa. Ano longeni nuudhiginini.

Oshimaliwa oshili sha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu. Mboka kaayena iimaliwa ohaya kala taya mono iihuna shili oshoka omuntu ngele kuna oshimaliwa oompumbwe dhoye kuna kutya oto dhi landa nashike.

Ombaanga yaVenduka oya ndulukapo uushina mboka hawu kala pondje no hawu kala wuli pomahala ogendji. Ano uuna wahala oshimaliwa nenge wahala oku katulako kokambo koye oshimaliwa ohoyi owala pokashina mpoka.

Ombaanga ndjoka ha yi ithanwa Nedbank ohayi longekidha omaudhano moka aanuulema yi ili noyi ili haya kutha ombinga. Ombaanga ohayi kwathele mboka ye na uulema naashoka ya pumbwa.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe. Kehe omuntu kombanda yevi okwa pumbwa oshimaliwa opo avule okwiilandela oompumbwe dhe, opo avule okufutila aanona osikola nenge okulanda iinima ngaashi omagumbo, oohauto nayilwe yagwedhwapo yimwe.

Ombaanga ndjoka yedhina Bank Widhoek ohayi tumu aanilonga opo yaye moshigwana yaka gandje omawuyelele kaakwashigwana nkene yena okupungula iimaliwa yawo ,nesimano lyokupungula iimaliwa yawo nombaanga.

Oositola ndhoka oonene ohadhi kala dhina uutemba mboka hawu kwathele aantu ya humbate mo iinima yawo. Ano aantu ngele taya landa iinima oyindji ohaya kala taya tula iinima yawo muutemba muka, opo kaaya humbate iinima iidhigu.

Iimaliwa oya sima noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshimaliwa oha shi longithwa oku futa oosikola dhaanona. Oha shi longithwa ngele omuntu a hala oku landa egumbo lyoye oho landa to longitha oshimaliwa nenge wa hala ohauto oho landa to longitha oshimaliwa.

Opena aantu mboka yena uunongo naamboka ya ha kosikola opo ya kale yena uunongo wo ku eta po iipundi, iitaafula, oosikopa, oombete ta ye dhi hongo miipilangi nenge miiti.

Owe shi tseya ngaa kutya ombaanga ndjoka hayi ithanwa o-Bank Windhoek oye eta po nuushina wokukwathela aakwashigwana pondje? Ano ino pumbwa okuya momukweyo ngoka ogundji gundji, owa pumbwa owala okuya pokashina hoka ke li pondje, eto kutha okakalata koye, eto kutha iimaliwa nenge wutuleko iimaliwa.

Kotoka ombaanga yotango yopashigwana o FNB otayi tseyithile oshigwana noku kumagidha aakwashigwana kutya kapuna esiku aantu yokombaanga ye ya dhengele taya pula Omauyelele gawo. Ano ngele omuntu teku dhengele ngeyi. Ngoka okwa hala oku ku lila iimaliwa yoye.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iikulya mbyoka ya pya nale . No ngele owa sa ondja oto vulu okwii landela oshiikwila shoye.

Ooositola odhindji oha dhi landitha iinima ya yoolokathana ano ngele omuntu taka landa iinima ye oyindjiyindji oha pu kala puu na omatemba ngono haga wathele haga yambidhidha okweendithamo tweendithamo iinima yoye mbyoka to landa ngele owu na iinima oyindji.

Aakwashigwana oyendji oyehole oku landa iipundi niitaafula mbyoka yahongwa miipilangi nenge nditye momiti, oshoka ohayi kala yakola. Oho adha nduno moondunda dhawo moka hamu thikile aayenda nenge moka haaa kuutumba omo yatula iipundi mbika.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili. Aantu onawa ngele taya ilongo iimaliwa, opo ngele esiku limwe owa tokola oku ka talelapo koshilongo shimwe , owu shi okulongitha oshimaliwa shomoshilongo moka.

Oombanga yetu yotango yo pashigwana oyina iipindi yongodhi ndyoka hayi ithanwa oshihape omulongo nahamano ndyoka kwali yina omayovi omilongo mbali na ndatu omathele gane no milongo omugoyi no mugoyi ihe opaife oyina owala omayovi omilongo mbali nayimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugogi.

Omiti odha simana noonkondo oshoka aantu ohaa hongo mo iinima ngaashi oombete, iipundi ,iitafula oshowo ohaya hongo mo wo iipilangi mbyoka hayi tungitha .

Mongashi ngeyi, otuna omashina goku opaleka momagumbo gopashinanena. Ombanga yotango yopashigwana ota yi shingitha eshina lyali li na 1999 ihe paife otali monika ala 1799.

Aanangeshefa manga inaaya tunga oongeshefa dhawo pehala lyontumba ohaya ningi omapekapeko. Shampa ya ningi omapekapeko, moongeshefa dhawo ohaya etamo iinima mbyoka yapumbiwa pomudhingoloko mpoka.

Oshimaliwa osha simana noonkondo ano kehe gumwe ninga onkambadhala opo wu longe oshimaliwa. Oshimaliwa wo ohashi vulu okutopola aantu oshoka ito adha naana aantu mboka ye na iimaliwa oyiindji ye li naamboka kaaye na nande ondola yimwe.

Opuna aantu mboka yena uunongo noyiilongela iilongomwa yawo tayi zi miipa yiimuna. Ongaashi oondjato , oongaku, omiya dhomoombulukweya.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya oku na iipindi yomashina goku yoga iinguma niizalomwa, ndyoka limwe kwali lyina omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi ihe limwe paife olina omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya iihohela oya shunithwa pevi. Ngele owa hala okukutha omukuli kombaanga ano iihohela mbyoka hayi gwedhwa ko kayishi we oyindji ngashi nale oya shunithwa pevi.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyi na iipindi yekopi ndyoka hali longo kolusheno. Ohali longithwa okuyenyeka omeya. okwali li na oondola omathele gaheyali noondola omulongo nomugoyi, ihe paife otali monika owala koondola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omolwa oomwe ndhoka hadhi eta omukithi ngoka hagu ithanwa Mararia ngoka hagu vulu oku lemaneka oyendji go ahagu vulu woo oku dhipaga aantu. Aantu oya pewa oonete dhoomwe opo yiikelele koomwe.

Otuna uushina mboka wuli moositola ha wu longithwa komuntu ngele kena oshimaliwa oha longitha owala okakalata ke kokashina hoka opo a lande iinima ye. Ano ombaanga ndjoka hayi ithanwa oFNb, oya eta po omukalo nguka gwokashina.

Oshimaliwa oshili shapumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka iipumbiwa oyindji tuyina monkalamwenyo dhetu otuyi na molwa oshimaliwa nongele kuna oshimaliwa kuna shoka to vulu oku ilandela.

Oombaanga ndjoka hayiithanwa oStandard, ohayi etapo omukalo ngoka gokuya maanamukunda nenge nditye maakwashigwana, opo yikagandje omauyele nkene yena okupatulula oombanga dhawo, nuuwanawa wokupatulula oombanga.

Aantu ohaya kutha ombinga muudhano mboka wokathanguthangu, ano ombaanga ndjoka yo NedBank ohayi gandja omayambidhidho kwaa mboka ya hala noyena ohokwe yo ku kutha ombinga muudhano wokathanguthangu. Naangoka e ya omutango ohi imonene mo sha.

Opuna omahala ngoka haga ithanwa omatala, ano moka ho adha aakwashigwana ta yeya oku landitha iinima yawo yi ili no yo ili, naakwashigwana oha yeya nduno taya landa iinima yawo, no ohayi kala yina ombiliha lela yivule yomoositola.

Omiti odha simana nonkondo, Aawambo oyendji ohaya tungu omagumbo gawo niiti mbyoka yaza komiti. Momiti ohamu hongwa wo iitafula, iipundi nombete.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi wathele okupungula iimaliwa, ano aanangeshefa mboka haya longo iimaliwa oyindji mesiku, inaya pumbwa okupungula iimaliwa yawo momagumbo. Kapunguleni iimaliwa yeni koombaanga opo muyande okukuthwa iinima yeni koombudhi.

Aakwashigwana otaya tseyithilwa kutya oku na esindano lyongodhi ndjoka ompe opo ya piti oshihape 15 notali hulu momasiku 30 Septemba 2024.

Otuna oongeshefa mono hatu kapungulila iimaliwa oshoka kayishi oshiwanawa iimaliwa wuyi pungule megumbo ngele wa adhika kookalyamupombo iinima ayihe ohayiyiwa nayo.

Moongulu dhomatungo ohamu kala oosikopa ndhoka dha ningwa muupilangi ndhoka hadhi kala dha tentekwa omambo gaanasikola naangoka omuntu wahala oku lesha,, Ano aantu Naya tameke okutsika iimeno oyindji opo yavule oku honga iinima yawo.

Aakwashigwana otaya tseyithilwa kutya ngele owa kutha omukuli nenge wu na oondjo dhombaanga, kala wu na oshinakugwanithwa shoku yi futa pethimbo oshoka otashi vulu oku ku etela ngoye wu ye mondholongo.

Owa hala oku ilandela oradio yoye yomuzuzimba ihe ku na iimaliwa ya gwana , ano tondoka, ombaanga yotango yopashigwana otayi shingitha oradio yomuzizimba ndjoka kwali yina N$ 10,999 ihe paife oyina owala N$ 10,449

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo. Aantu ohaya longitha iimaliwa ya lande oompumbwe dhawo ngashi iizalomwa, iikulya, omagumbo gawo, oohauto nayilwe wo ya gwedhwa po wo.

Ombaanga ya venduka ota yi yseyithile, aakwashigwana no ku ya kumagidha, ya kale ya kotokela, asntu mboka ta ya longo uulingilingi ano aafuthi. Aantu mbaka ota ya dhengele aantu, yafa ya za kombaanga yo taa pula uuyelele wo mbaanga.

Aanangeshefa ngele ya landitha iilandithomwa yawo etaya ningi iimaliwa yawo oyindji, ohaye yi yalula nduno ndele etaye yi mangele muupandi owundjiwundji, opo ihe ya vule oku yi fala kombaanga ndhoka ya tota opo ye keyi pungule.

Ohaku tiwa oshimaliwa omutse gomuntu ano oshimaliwa sha simana noonkondo, oshoka ngele kuna oshimaliwa monkalamwenyo yoye kapena shoka to vulu monkalamwenyo ndji yoko mbanda yevi aantu oye hole mpoka pena oshimaliwa.

Iimaliwa yaNamibia oya longwa ya yoolokathana opu na shoka shoondola omilongo ndatu shoka shalongwa shi na omitse dhaaleli yetu yaliko nale yeli yatatu.

Oshimaliwa oshili sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Aantu oto adha nduno taya landitha iinima yomaludhi nomaludhi opo yamonemo iimaliwa, nangame otandiyi woo ndikalande, naasho ndili ngeyi, otandi longo iimaliwa.

Omiti odha simana. Omuntu ngele totetepo omiti, owa pumbwa okutsikapo, nenge wukunepo dhimwe. Aantu momiti ohaya vulu okuhongamo iipundi, iitaafula, oombete, omatiti, niiyaha.

Omagumbo ogendji unene tuu ngoka gopashinanena ohaga kala gena oondunda moka hamu thikile aayenda ogendji ohwaa dhamo iipundi ya landelwamo unene tuu mbyoka ya hongwa momiti eta yi tulwa omafulafula taga hondjelwako nomalapi ohaga kala shili omawanawa noku kuutumba .

Ombanga ndjoka hayi ithanwa oNed Bank ota yi tseyithile aakwashigwana opo ya kakuthe ombinga mokumatuka ano ombanga ndjika ota yika gandja omayambidhidho gopashimaliwa opo shaangoka taka sindanapo ota ka mona iiyemo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya okila yoku talaleka ndyoka kwali lina N$8399 ,olya tulwa ko fanditha ndele paife olina N$7899.

Aaniilonga yomoombanga ndjoka hayi ithanwa standard Bank , ohaya kutha onkatu opo yaye moshigwana, yaka gandje omauyelele ngoka gapumbiwa okuuvikwa kaakwashigwana, opo yeye yatote uumbo wawo wokupungula iimaliwa.

Oongeshefa ohadhi landitha iinima ya yoolokathana. Dhimwe ohadhi landitha omasiga ngoka haga longo kolusheno, ookila dhokutalalekitha, oombiga, iiyaha yoku iyogela niiyaha yokulila.

Omiti odha simana oshoka aantu oha ya vulu oku honga mo iinima oyindji. Oha ya vulu oku honga mo iipundi, iitaafula, oombete nomatemba go ku iyogela. Mbyoka ya hongwa mo ohayi kala ya kola noonkondo.

Aantu mboka haya hongo iipundi, iitaafula, oosikopa, oombete nayilwe oyindji yindji, onawa ngelentaya tameke okutsika iimeno opo ya yande okumbugaleka oshilongo.

Iipundi niitafula, ohayi longithwa unene moondunda dhokukuutumba nenge pomahala gomanwino nopomahala gokulila. Ohayi longithwa wo moosikola, moka uunona hawu kuutumba kiipundi, wo tawu shangele kiitaafula.

Iimaliwa oyili tayi ende tayi shendje. Monale iimaliwa yaNamibia okwali owala yahulila poshimaliwa ethele shoka kwali shalongwa shili mumwe ihe paife otunamo omathele gaali ngoka galongwa geli mumwe, kiimaliwa hoka wo okuna ishewe omilongo ndatu nomilongo hamano dhoka dhalongwa dhili mumwe.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima ya yolokathana. Opena yamwe mboka haya landitha iinima ngaashi, omagadhi goku lya, omagadhi goku gwaya, oothewa dho kwiiyoga, noothewa dhoku yoga iinguma, oshowo omiti dhaantu nomiti dhiinamwenyo.

Omiti odha simana noonkondo. Otandi kunkilile aantu ya kune omiti odhindji, oshoka aantu ohaya kunu omiti. Aantu ohaya vulu okuhonga mo iiyaha yoku iyogela niinyaha yokuyogela. Ohaya vulu wo okuhonga mo iitaafula, iipundi, oosikopa nakehe shimwe tuu tashi vulu okuhongwa mo.

Oositola dhimwe odhili hadhi landitha iinima ayihe oshoka omahala gamwe ogapumba oositola, ano oositola dhono ohadhi kala nduno dhina iinima ngaashi, omagadhi gokugwaya, noothewa, dhodhina iizalomwa dho odhowo dhina iikulya.

Iilongo yomo Europe oyina iimaliwa mbyoka hayi ithanwa Euro . Ano iimaliwa mbyoka ohayi kala yina ongushu oyindji yivule iimaliwa yomo Namibia nayimwe woo yiilongo yilwe.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala puna iinima oyindji . Ongoye owala hohogolola shoka wahala okulanda. Ohapu kala puna iinima ngaashi Iipundi, oombete, oombiga , iikulya nayo opo hayi kala.

Ombaanga ndjoka ha yi ithanwa Bank Windhoek ohayi kutha ombinga mokukwathela mboka ka ye na iiyemo yasha. Oha yi yape iikulya, iizalomwa na shaashoka ya pumbwa ngaashi okuya kosikola nenge okukwathela momagumbo gawo.

Iisimpo oya simana noonkondo. Aantu ohaya longitha iisimpo okutameka oongeshefa dhawo. Ohaya longitha iisimpo okulanda omatukutuku gawo, omagumbo gawo niipumbiwa yawo oyindjiyindji.

Oositola unene tuu ndhoka oonene ohadhi landitha iinima oyindji yindji yayoolokathana. Iikulya ohayi ohayi kala mo oyindji ongoye owala to tokola nokutya owahala okulanda iikulya yinipo yomegumbo lyoye.

Omuntu ngele to talele po oshilongo shi ili oho pumbwa okushendja oshimaliwa shimoshilongo sheni ,toshi shendjele moshimaliwa shoshilongo moka wuli ohoyi nduno poombelewa dhika hadhi shendje iimaliwa opo yeku kwathele.

Iipindi, iitaafula noombete mbyoka yalongwa miipilangi, ohayi tulwa iifulafula etaku hondjelwa omalapi gomalwaala giili nogili . Shika ohashi ningi ngele omuntu to kutumba koshipundi ohashi kala oshipu.

Iimaliwa oyili pomaludhi ogendji ga yoolokathana, ano kehe oshilongo konyala oshina oshimaliwa shasho shi ili. Ano ngele toyi to ende niilongo yilwe owa pumbwa oku lundulula oshimaliwa shoye, opo nawa wu vule oku longitha oshimaliwa shomoshilongo shoka.

Aanangeshefa oyena oongeshefa dhawo ndhoka dhina owala uudhanitho waanona owundji wundji aanona oho adha nduno iimaliwa taya futu opo yavule okudhana nawa talongitha iidhanitho mbyoka yili mongulu moka.

Aantu mboka haya hongo iipilangi nenge iiti ya ninge oombete, iitaafula noosikopa nenge iipundi ohaya kutha po omukundu shili, oshoka ngaashi iinima ya fa oosikopa ohadhi longithwa okutentekwa iinima ngaashi oradio yomuzizmba nayilwe woo oyindjiyindji.

Iilonga yoomoombanga, ngaashi mboka haya longele mombaanga yavenduka, kaya longela owala meni lyombaanga. Ohayeende nomahala, taya ende taya gandja omauyelele kaakwashigwana, mboka itaaya vulu okuthika ko koombaanga dhawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano ndjoka hayi ithanwa oFNB otayi shingitha eshina lyokuyoga iikutu ndyoka kwali tali monika ko N$ 8799, ihe payife oli na owala N$ 7999.

Iinima mbyoka hayi hongwa miiti nomiipilangi oyili yasimana noonkondo ongaashi iipundi. Iipundi ohayi longithwa oku kuutumba . Oombete omo aantu haya lala. Iitaafula ohaku longithwa oku tenteka iinima. Oosikopa omo hatu pungula iinima yetu ngaashi iizalomwa.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu oku longitha uukalata wawo oku landa iipumbiwa yawo etaya mono ishewe oshimaliwa koomuma taya longitha owala okakalata kawo mositola yontumba.

Iitafula niipundi yongashingeyi ito hala okutya oya hongwa miiti oshoka aantu mboka hayi ningi oha yi zaleke yo taayi tula olwaala. Iipundi oya tulwa iifulafula yo tayi zalekwa kombanda opo yi kale yili nawa kayi shi iikukutu.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, otayi lombwele aakwashigwana kutya nayakale ya kotokela ookalyamupombo, ngele tayaka mbaanga iimaliwa yawo, nenge tayaka nana iimaliwa yawo kombaanga.

Aanangeshefa yo ngaashingeyi oya kotoka moongulu dhawo dhomalandithilo oya tulamo uuthano mboka hawu kala tawu minikile mongeshefa ayihe nangele ookalyamupombo yiiteyelemo ya kuthemo shoka ya hala iinima ayihe tayi ningwa ohayi ulikwa kokathano hoka.

Opena iipundi mbyoka ya longwa miipilangi yo tayi tulwa omafulafula ngoka ga hondjwa nawa. Iipundi mbyoka ohayi ithanwa omashofa. Ano iipundi mbika ohayi longithwa momagumbo gopashinanena nenge moombelewa.

Manga wuli moshilongo sheni onawa wuninge onkandambala yoku ilonga iimaliwa yokiilongo yimwe shika otashi ku longekidha opo ngele toka talelapo esiku limwe lyonkalamwenyo yoye kiilongo yi ili owushi okulongitha iimaliwa yoye.

Olusheno oluna ondilo unene. Aantu mboka itaa ya vulu oku longitha olusheno oshoka oluna ondilo, ohaya longitha oolamba ndhoka hadhi longo koonte dhetango. Ano oolamba ndhoka odha pumbwa owala oonte dhetango opo dhi longe nawa.

Aluhe ngele toyi moongulu dhomalandithilo oha mu kala mboka haya longelemo ngoka ha vulu okukukwathela mwashoka kuuwete nenge taye ku fatululile uuwanawa uuwinayi woshinima omanga ino shi landa.

Ombaanga yaVenduka ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oye ya po nomukalo ngoka hagu kwathele aantu ya vule okutuminathana iimaliwa taya longitha ongodhi. Ohaya vulu wo okulanda iinima ngaashi omalusheno nenge kehe shimwe taya longitha oongodhi dhawo.

Uuna aanangeshefa ya landitha iilandithomwa yawo etaya mono mo iimaliwa, iimaliwa ohaye ke yi pungula nduno koombaanga dhawo ndhoka ya tota. Opo ya yande oombudhi ndhoka hadhi vulu okuteya etadhi yaka mo iimaliwa.

Aantu nenge aanangeshefa ngele yamono iimaliwa yawo oha yayi nduno koositola opo yeki ilandele kehe shoka yapumbwa ,iimaliwa yimwe oha ye keyi pungula koombaanga dhawo ndhoka ya tota.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek ohayi kutha ombinga muudhano wokoompadhi, nethimbo limwe ohaya gandja omayambidhidho kwaamboka yahala okukutha ombinga muudhano wokoompadhi .

Ngele tozi moshilongo sheni toka talelapo oshilongo oshikwawo . Owa pumbwa oku lundulula oshimaliwa shomoshilongo shoye. Toshi lundulile koshimaliwa shomoshilongo shoka toka talelapo. Opo wuvule oku longitha oshimaliwa shoka moompumbwe to pumbwa.

Ngele wa longo nuudhiginini ombaanga yotango yopashigwana otayi vulu oku ku kwathela moku ku pungulila iimaliwa yoye. Yo ishewe oyena oositola dhoka dhontumba ngele wa yimo, to vulu kukutha iimaliwa kokambo koye kombaanga yotango yopashigwana.

Oombaanga odhi na aaniilonga yadho mboka haya kala taya ende nomahala opo ya fatulile aakwashigwana esimano lyokukala wa tota okambo koye komapungulilo mombaanga.

Iisimpo oyili omaludhi ogendji, shika oto shimono ngele toyi kiilongo yimwe ngele tozi moshilongo shoye wuka .oshilongo oshikwawo oho pumbwa okulundulula oshimaliwa sho moshilongo sheni toshi lundulile moshimaliwa moshilongo shii wuuka, opo wuye wu vule okuyi longitha nawa.

Omiti odha simana noonkondo, aantu mboka haya hongo ihongomwa yawo ongashi omatemba gwokwi yogela nomatemba gwokuyoga , iipundi noosikopa iitafula noshowo oombete , ohakala ya nyanyukwa noonkondo oshoka ohaya vulu oku kala ya monamo iimaliwa .

Aantu mboka ya dheulilwa okuyoga omeya ohaya kutha ombinga methigathano lyokuyoga omeya. Naamboka ya sindana ohaya mono mo iisimpo yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Ngele to zi nditye moNamibia wa uka koAngola, oho pumbwa okulundulula iimaliwa ya Namibia toyi lundululile miimaliwa ya Angola.

Iisimpo oyasimana oshoka aantu ohaye yi longitha, opo ya gwanithe po oompumbwe dhawo kapena naanaa ngoka to adha keena ompumbwe yoshimaliwa.

Aanangeshefa ohaya landitha iizalomwa yaanona noyaakuluntu, ohaya landitha wo oompunda oonene noonshona, opo ya vule oku mona mo iisimpo.

Ninga ekwatathano nenge wudhengele ombaanga yoye opo wuvule oku shulithapo oofuto dhilwe dha gwedhwapo ngoye wuvule woo oku lopota uulingilingi.

Iipindi, aantu ohaya landitha iizalomwa, oondjato, oombiga, omakumbatha opo ya vule oku monamo iimaliwa.